shab n figisiri soola panɛl chɛmsi zuɣu chɛmsi maa nyɛla zaɣ ʒiɛ n nyɛli ka tihi ʒɛ nimaani shee yili shɛli ʒɛ nimaani ka gooni maa nyɛ yɛlo kala bin tam chɛmsi maa zuɣu maa pilila hɛlmɛnti yɛlo nima bi zaa nyɛla dabba n nyɛba ka zaŋ koot n pa bi niɛma zuɣu do so ʒi soola panɛl maa zuɣu ka yɛ koot n so jinjɛm sabinli

du viɛlli puuni ka kuɣusi ʒɛya ka teebuli ʒɛ sunsuu maa ni ka bi zaŋ gilaas kaap ntam dizuɣu duu maa siilin maa nyɛla zaɣ piɛlli ka lait piɛla biɛni duu maa malila dainin hool ka kuɣusi ʒɛ di puuni ka bi zaŋ fulaawa poot ntam dizuɣu

tiŋ shɛli nim n niŋdi raali ka shab tam loori zuɣu ka sipiika nim bɛ loori maa puuni bi gbubila bi ni niŋdi paati shɛŋa raali maa foto nima ka bi shab bari moto do so bɛ nimaani n bari moto ka yɛ liiga ka di nyɛ oorɛnji kala paɣa so tamla moto zuɣu o ʒila do so nyaanga